Li nak paketti garap mu ngi tégu ci tabull ak yenen paket ñing ci bóram. Paket bi nak mugii am lu bula , lu wèèx, lu netteh ak tam yenen paket yu nèkka ci bóram mu ngi am lu netteh, lu wèèx. Paket bi nak so gis say ñi def ci bindé yi purr bindé so gis say nga ham nakka lèèn koy jafandiko mo tax ngi def fa bindé yi.

Lii nak kass la, kass bii nak njung kor tek fu wekh suff lu wekh mofa neka, cii kaw kass bii tamit lu chocolat mofa neka, kass bii nak lu njuii nan mofa neka lu honka la, cii birr kass bi tamit mungy ameh naneh kaii bu wekh, cii bohram tamit mungy am kom kass njung fa dugal ahb njakh bu nehteh, cii bohram tamit mungy ameh borl bu ndaw kom chocolat.

Li nak gòor ak jigeen nyo fa tahaw nungi deff yëp yu bulo. Gòor bi nak mungi def daala yu ñuul. Jigéen bi tamit mungi def mess bi honku, mungi ameh lu bulo, mungi deff chenn bu nètè ak lam baram bu nètè ak lam, loho tamit jaaro bu nètè lol la deff. Ci senn ganaaw nak mungi ameh lu weeh ak lu ñuul. Ci suuf tamit mungi am lu ñuul ak lu vert mo nekka nëh bi bu vert la.

Lii nak yon la, cii yon bii nak mungy ameh motor bu ndaw ak rider tamit lu njull ak lu bleu, sehn bohrr tamit mungy ameh aiiy kerr, kerr yii tamit njung fa binda lu bleu, bunta bii tamit lu bleu la, cii bohram tamit mungy ameh aiiy taakh bu reiyy tamit, benen bii tamit mungy ameh bunta bu chocolat, cii sehn bohrre tamit mungy ameh motor.

Lii nak marse la, marse marse boo xam ne ñeep ñu ñeep fii lañoo muna jafëndeko lu ñuy def si seen biir ak lu ñuy yoobul seen ñoboot. Am na Goor bu fa neekë, mu ngi ennu, bassang, mu ngi def dallë yu nétté, mu ngi def tamit mbubu bu nétté bu ñuul. Am na jigéen bu nekkë tam mu ngi def musoor bu ñuul def lu nétté. Kenen ki tam mu ngi def lu bulo, def lu xoñxu ñu def. Kenen ki tam..xoñxu, kenen ki tam mu ngi def lu ñuul nétté tam aku sokolaa.

Fii nak plassi johngeh kaii bal la, yaangy gis njehti gorre yii njungeh daw dii dawaleh bal bii, kenen kii nak mungy deff lu vertue, lu njull, lu nehteh, ak lu bleu, lolu la deff, kenen kii tamit mungy deff lu wekh, njull, lu khonku, ak tamit lu vertue, kenen kii tamit mungy deff lu wekh, lu vertue ak daalah yu bleu ak lu wekh, lolu lengh deff, njungy daw dii jehmaleh bal bii njom njehtah yhep.

Fii nak, palaasu jongante Kaay bal la ak dawee kaay. Ñii nak ñom ñeep nak ñu ngi taxaw, góor ak jigéen, ñu ngi def lu bulo, lu ñuul, lu weex, waaw lool lañ def ñu taxee nii. Benen kotte bi tam mu ngi am ku def lu werta, lu weex, lu ñuul. Kenen ki tam mu ngi def lu weex, lu ñuul, ak lu xoñxu tamit. Ak seen ganaaw tamit mu ngi..lu weex, lu ñuul aku xoñxu..ak toggu yëlle, lu xoñxu mu g fa ak ay

Lenat kaitu khibarla, kaitii nak moi wahk nitii lu khew si birr dakabii. Kaiti nak mungii am ai nitt gorr ak jigenn ak ai binda, bindayi nak molai wahk lii ban fason khibarla.

Fii nak palasi geena la palas bi nak mungi am ay goor ak ay jigeen. Jigeen yi nak amna nyufa def lu weex, mboba bu weex, malan bi bu xonxo, lu weex tamid. Kenenki tamid mboba bu weex malan bi lu xonxo ak lu ñuul . Amna kufa def tamid dalla yu weex amna nyufa def tamid dalla yu ñuul. Ci seen coteh tamid amna kufa def lu bulo, lu ñuul lu weex ak tamid lol la amm. Goor yi tamid am nyufa def lu weex ak lu sokola ci seen ganaw tamid mu ngi am lu bulo.

Li nak ay hoop leen, hoop bi nak nung ko dugal lu mèlni soh. Mo nekka lu nyo tabahè, soh yu no tabahè suuf. Hoop yu rëy la sah. Hoop yi nak nu gè fatch Lu bëri ci yaram. Mungi am tamit yenen hoop yu sew yu nekka ci boram. Mung am tamit yenen hoop yu rëy yu nekka tamit ci boram.

Lee nak jaaru la jaaru be muge tegeh se malan bu hamne nuulut weexhut jaaru yu nak jegain ye nukoy jefaneku y jamano taye be ba taye goor ye nug kuye jefaneku y jaaru ye nak jegain ye nukoy gena jefaneku purr refetal.

Li halis la , halis bi nak , nyung ko tae si loho , mungi def tek halis bi si baaraam bi , li nak nyungko wah fukki derem , li fukki derem halis bi nak halis bu yaaga la , sunge maami nyoko don jeaufeaundiko .

Li nak nyung leen giss nyung Leen tek ci poss poss nyung leen di kass waye du kass. Jigeen nyuko de jefandikoo wala goor yi sunj bugee toga wala sunj bugee waal dara, ay kaneh, ay sopleh, ay pobarr, jabajamburr yep mun nenku fi def nyu wale kufa. Mungi am nak lu ñuul, lu xonxo ci boram tamit mungi am socket yün fa def ak lu ñuul. Mungi am tamit pañye bu xamanteneh moom lanyu yubu marche mu deef lu weex, lu ñuul ak ay buttel ci biram.

Lee nak aye packet len yenen packet nugku def se koteh bale yenen nuku def se koteh bale yenen nuku rah se dega packet ye nak muge am lu nuul lu verte mugfa ak tamin lu weex muge am aye beda beda ye nak nula wah le ban fosunge garab la ak le lan lenkoye jafaneku se yaram motah nu defa beda ye purr soku gisse rek ga ham le ban fosunge garab la.

Li nak app nyah mofi neka sey suuf nyah yu seewi ganarri tamit nyung fa d leka nyah bi ganarri nak am na bu am na yu nyuul Mungi am sey kaw bat bi ni lu hunhu benen tam Mungi am lu neteh Mungi am lu nyuul Mungi am tamit lu weih tamit ganarri am na tamit bu neka sey koteh beleh tamit bobu tamit bu nyuul la Mungi am sey kaw lu hunhu benen bi tam bu neteh la Mungi am lu nyuul ak lu hunhu ak yenen hopp yu neka sey sen borr garabi hopp.

Li nak jigeen la jigeen bi nak mungi def mbuba by xonxu mungi am post bu weex mungi def ne bopam loham bi ci kaw bopam bi mu am la bu weex mungi def mees by nyool ci ketam bi nak mungeh ameh tabul mungi am lu nyool lu weex lu sokola mungeh ameh kurus tamit bu nete mungi tek butel ci kaw lu weex ci borom tamit mungi ameh rido mungi am lu veerta lu neteh ak lu nyool ci boram tamit mungi ameh lu bulo lu weex ak lu nyool tamif

Li nak yoon la, yoon bi tamit mungi am ay keur, ay nit tamit ba pare mungi motor büy dem. Motor bi nak mungi am lu neteh, lu ñuul. Ci biir motor bi tamit mungi am ay nit goor ak jigéen, amna goor bufa def lu ñuul, lu weex, lu sokola, dalla yi sokola. Kenenki tamit mungi def lu ñuul, jigeen mungi def kala bu ñuul, benen goor mungi def dalla yu ñuul, lu weex ak lu vert, benen jigeen mung ci kotem mu am lu sokola .

Fii nak beenë b palaasi jangee kaay, taalu be yaa ngi deglu. Am na tamit ku fa def lu nétté ak lu bulo. Benen goor bi tam mu ngi, def lu ñuul, lu bulo. Ñeenen tam ñu ngi, def lu bulo, lu werta. Kenen ki tam mu ngi def lu xoñxu. Ñom ñoop ñu ngi taxaw, am na ñu toog di xoole. Genen Goor gi mom mu ngi toog di xoole. Moo nekkë ku def lu ñuul li ak lu bulo, ñu ngi tek dara si seen kow moo néékë séén, tërrë.

Lee nak keyete kebarr la keyete kebarr be nak aye goor kesse nufa neka nuy juhe kebarr muge am beda yu week beda yu nuul beda yu neteh lolu yep beda la beda ye nak nula wah lee ban fusung kebarr la ak lan len ku jefaneku se birr rewmi.

Li nak ab nyakh la , ab nyakh yu gudda sah , yu vert yu vert tamit mungi manni tamit, lu neteh , mungi am tamit yennen nyakh si suffam , tamit ay garab si suffam .

Fenag palace labuhamneh neet nge dengo jogeh sen deka dehol lan mufa hew won te ai toobab yu tuk ngu ge tuksisuf si ngeh munge am meh garab mbu reh si senborr tamit munge ameh moto but ngolu amtamit kuneh kasi motobiBeneh motobtami munge am meh lu buloo tobab yeh am you tok ak you tahaw.

Lii nak plassi dineh la, plass bor hamanteh neh nitt njii fi leh njur dem juleh jaamor Yallah bii, mungy am aiiy gorre, aiiy gigain, mak ak ndaw, njom yehp njungy takhaw, kor njom njehp njungy takhaw, njungeh juli, amna tamit njui holeh tamit beh teii, njungy lal aiiy basan, basan bii amna bufa am lu chocolat, amna lufa am lu vert, mungy ameh tamit lu njull, cii sehn coteh tamit mungy ameh lu nehteh, moneka marajj bii, ak mungy ameh lu wekh, ak wehrre bu wekh.

Fii nak nyarri goor nyu fi taxaw, nyom noop nyu def lu weex, an na tam ku def lu nyuul, si kow mbubam bi. Si kotte bi tam mu ngi am lu nyuul ak leenen lu nekka si seen ganaaw mu ngi am lu nyuul ak. Nyarri nit nak, dange bugga nekka nyitti rew mi, nyo nyaar yep lool la nyu utti, ku nekka mu ngi naan man maa neeka lii, man maa neeka ii, moo neeka man maa la jittu si rew mi, nit nyi nyoop neeka si seen ganaaw, seen kaddu rek

Lii nak lopitan la, lopitan bor hamanteh neh nitt njii yehp fii leh njui njow pur nju wakhla lan mola tiyeh, kii nak set na lukor tiyeh beh pareh mungy nii tiyeh cii lokham bii, lokhor baangy am dehret, lum tiyeh nii tamit mokoi won yow sa yaram bii num taangeh ak ban fasoni febarr nga am, mungy nii, mungy nii njom njarr yehp njung fii dii horl yaramam bii lan mokor tiyeh.

Liinak kaiiti xibarr la kaiiti xibarr bi nak gorr ñungfa gigeen ñungfa tamit ñom deñuy jokheh xibarr kaiiti xibarr bi nak mungi ameh lu wekh mungi ameh lu nyul mungi ameh lu xonxu mungi ameh tamit lu bulo tamit lu vertt tamit mungfa kaiit bi nak so guiseh ñui deffko fi ak binda yi tamit deñi waneh lan mo xew si dekabi ak tam naka lenko jefandiko motah ñu deffa binda yi purr soko jangeh rek ngaham neh lii ban fasongi bindala.

finak brabla brabi lekekai la Wala jandekai leke finak njungfa teke njenti putal butalyi nak lunjoye nane mofaneke mugi am mandarga yu lai wan lan mofaneke balanga nane lohamut

Linak ganarla, ganarbi nak nyunko tek si kaw palat, ganar bunj saff nyungii ko defal ko sosam ak pompiterr bunj saff, linak purr lekala.

Fee nak polise merem plase jagekay jagekay deene nuge tek ne sen tereh ye se suff mu neka se kaw basang bonu jaga amna tam yu neka koteh bale tam nuge tek sen tereh ye se basang nuge jaga basang be nak muge ameh lu bulo muge ameh lu nuul amna tam kufe def lu bulo lu weex lu xonxo ak tam mubu bu weex.

Lii nak kerr la, cii kerr bii nak, cii suff njung fa tek siyoh, siyoh bu bleu, maneh kor siyoh bu bleu, mun naa neka naaneh kaii, mun naa neka tohgeh kaii, mun naa neka sangoh kaii, chi cotehm bii tamit mungy amni lu melni borl len fa tek, wala njungy melni kuiy tohgah, nju tek dara cii kaw safara.

Lii nak nit len nittyo hamantaneh nyingi topa si ganaw ko hamantaneh dafa buga neka njitti rewbi moneka kuneka si kaw moto mungi ekatti lohombi mungi sol lu wekh kii dafa buga neka njitti rewbi mo neka nyep neka si ganawam nyinak nitt Yi nak deny dem purr dimbaleko purr wahal nitnyi nyi nangou Amna nyu deff lu wekh, lu nyul lu bula tamit ak lu xonxu mungi ekatti lohombi purr buga neka njitt.

Fii nak plass la, plass bor hamanteh neh nitt njee dengh fa lehkeh, dengh fa jendeh bagassi lehkeh kaii, bagassi yepp mung fa, cii plass bii nak mungy ameh aiiy butehll yungh ahjj cii kaw, aiiy packet yungh ahjj cii kaw, cii butehli nak amna yufa nekue yu honhu, yu njul tamit mung fa, lu nehteh tamit mung fa, yepp mung fa, amna aiiy siwoh bu neka cii suff, siwoh bu wekh mungy ameh tamit lu nehteh ak lu njull, plass bii tamit mungy am lu wekh.

Ii nak palasi berabi jangeh kai la haleh nyangi ni amna nyu tog amna nyu tahaw nyungi jel sen tereh bi tekko sey kaw fohamanteh neh nyungko defareh hanjha fohamanteh neh fofu lenjko fofu lenyo tekk sen tereh bi halei nak amna nyufa def lu blue amna nyufa def tamit lu weih amna tam kufa def lu neteh tamit sey ganawam mo neka lumo jangaleh ,jangaleh kai bi nak mung sey ganaw Mungi tahaw tamit.

Fii nak plassu mbirum baaleh kaii la, gorre ak aiiy gigain njur fii neka, yy fii aiiy gigain njur fii neka njungeh dawal bal bii, gigain bi nak amna kufa deff lu khonku, mungy deff lu wekh, mungy deff lu njull, kenen kii tamit mungy deff lu vertue, mungy def lu njull, mungy deff tamit lu khonku, amna tamit ku neka cii ganaw mungy deff lu khonku, mungy deff lu wekh, lu njull tamit munkoh deff, mungy nii dawaleh bal bii, amna aiiy garab yu neka sehn ganaw ak aiiy kerr.

Fi nak ay keur la maneko fi nak keur la mongi am naari niit yu fi taxaw goor ak jigéen amna ku tiye xale kenen ki tam mongi tiyex xale kenen ki mongi tiyex xale bu def lu weex lu nuul mo tiyeh botale si loxombi kenen ki tam mongi tiyex xale bu def lu bulu ak lu xonxu tamit mom tam mongi def lu cxocola la kenen ki tam sol tubai bu nuul ak lu nete kenen ki tam benen goor xale bi mongi def lu weex kenen tam mongi def lu bulu amna benen goor bu neke nele si kote bi mongi def lu nuul ak benen togu cxocola.

Li nak tabull la tabull bi ñing ko defaree xanxa ñing fa tég teré, teré bi ñing fa dèf bindé yu ñuul mugii am tamit lu wèèx. Mugii jél tamit kom opey kai lo xam man tè neh xanxa lèèn ko defaree ñing ko dèf tamid yu wèèx. Kuddu tamit mung fa ñing fa def kas, kas mugii ameh loxamanteh lu ñoy nan lu ñuul mo fa nekka.

Lii nak taabal la, taabal bor hamanteh khanka len kor defarreh, mungy am lu chocolat, lu njull, ak lu nehteh, mungy am tamit tohgu yu neka cii bohram, yohr hamanteh neh weungh len kor defarreh ak khanka, mungy am lu njull, mu am lu wekh ak yenen tamit yu bagass yu neka sehn coteh, mungy am lu njull, mungy am lu vert cii birr mungy am aiiy butehll, for hamanteh neh fofu la njui deff ndoh bu sedah ak yenen socket.

Lii garap la, garap bangi genee tontoor yu am tup tup yu ñuul ak lu xonxu, xob yu verta la, mungi am tamit xob yu weeh si tontoor bi.

Li nak palasi mberum football le kai ak dawe kai fi nak jigeen mogi taxaw mongi def mbuba bu xonxu mongi ame lu weex mongi ame lu nete mongi ame tamit lu vert mongi tiye botale si loxom bi mongi def lu weex lu vert ak lu xonxu tamit mongi puff mbopam bi.

Fii nak plass la, plass bor hamanteh neh deh njoi jaii lehkah ak lu njoi nan tamit, plass bii nak mungy ameh aiiy butehll, amna yungh ahjj cii kaw, amna yungh ahjj cii suff, cii butehli nak mungy ameh lu vert, mungy ameh lu khonku, mungy ameh lu wekh, mungy ameh lu njull, butehll bu neka lob, lii bu neka njung fa binda aiiy binda, binda yor hamanteh neh dengh lai wakh lii ban fasoni lehkah la ak lan langh koi jeufandehkor.

Li nak palaat la, palaac bi nak buntu mung fi tahaw. Buntu bi nak mungi ameh lu ñuul, mungi ameh lu honku, lu weeh tamit mung fa. Ci gannawam tamit mungi ameh benen moto mungi ameh tamit lu ñuul mungi ameh tamit lu weeh.

Lenak palace labuhamneh nga mufineka ak garap mu nge am tontor, mu nge am hoping uy verter mu nge am lu nette lu honko termjsi am naķ ciap bi tamit mu nge am lu nuur ak lu vert

Li Montorr la, montorr bi nag pur mu nice sal tè tamit am nu ko jafadeko pur hol wahtu. Montorr bi nag mungi ameh lu weeh, mungi ameh lu ñuul, mungi ameh tamit lu nète. Sufam nak nung fa def malan bi hawa ñuul.

Lii aiiy kutex la, lor hamanteh neh gigain njee njur koi jeufandehkor, njung kor deff sehn bahram yii tankah yii, kutex yii nak amna njenti yu oubeh ku, amna bu chiingom, amna bu bleu ak benah bu khonku, mor neka bu tehgu cii, cii morsoh bii, morsoh bii nak morsoh bu chocolat la.

Li nak yoon la, yoon bi nak muto mo fi nekka, ay kër ak ay nit tamit noo fa nekka. Auto bi nak mungi ameh lu ñuul, mungi ameh lu bulo. Ñit yi tamit amna Ku fa def bu bulo, lu weeh. Ameh, ci boram mungi ameh ay garab ak ay kër. Ay nit tamit ñung fa.

Lii nak plassi lehkah la, plass bii nga hamanteh neh lehkah len fai jaii, lii nak njung kor packeteh, njung kor raanzaleh tamit, yhep mung cii birr, mungy am lu khonku, lu wekh, lu neka cii birr lu nehteh la, mungy am tamit benen coteh bii mungy am lu melni lu blue, binda yii nak denn lai won lii ban fasoni lehkah la ak lan lehn koi jeufandehkor.

Lii nak njaari tankah njur fii neka njung kor tek cii tohgu chocolat, njaari tankah yii nak njung kor njung fa deff fudaani njolal fudaani njullal mofa neka, fudan bii nak wala njullal bii nak njung kor deff cii digah, njung fa deff kom hohb, cii wehyyi tamit njung kor deff kom hohb tamit, cii wehyyi baram yii njung fa deff lu wekh.

Fi nak palasi mberemi jàngale kay la, nyarri jigéen ño fa nekk ak bena góor ak ku nekka nëlè . Ku goor ki nak mungi def lu vert, mungi def lu weex ak lu ñuol. Jigéen bi nak, mingi def socola, mungi sol roba bu socola, mungi am lu nete mu latu mees. Kenen ki nak mungi sol robu mom tamit, latu mees, mungi def lu xonxu, lu vert ak lu ñuol. Ak banxasi garab yi xale yi ñuko tehe. Ak keer yale ak garapp yi timat, hale yi nak ñungi def lu bulo, lu ñuol, lu weex ak lu socola.

Lii nak keit la, keiti khibarr amna aiiy gorre ak gigain, ak ku neka nii mungy oubii gehmengh njam bii, mungy sol lu njull, keiti khibarr bii nak mungy am binda yu wekh, binda yu blue, binda yu vertue, am yu honhu tamit, binda yii nak njur lai wakh lii ban fasoni khibarr la ak lan langh kor jeufandehkor cii birr rewmi.

Lii nak maandarr gah la, mandarr gah bor hamanteh neh dafai wohneh lii ban dehkah la, ban fasoni dehkah la, mandarr gah bii nak mungy ameh lu khonku , mungy ameh lu nehteh, mungy ameh lu njull, ak lu wekh.

Lii nak tehreh la, tehreh bor hamanteh neh mungy am aiiy nitt, mu am tamit lu melni tele lungh fa deff, mu am lu vert, nitt yii tamit mungy am deff lu nehteh, lu vert tamit, binda yii tamit amna lu wekh, amna lu nehteh, binda yii nak njur lai wakh lii ban fasoni tehreh la ak lan langh koi jeufandehkor.

Li nak palass la palass bohamanteh leka lenj fai jai ak tamit leka lenj fai jenda li nak packet la packet bi nak leka mofa neka Mungi am lu neteh lu nyuul ak lu weih ak binda tamit yu weih ak yu nyuul la amna tamit yuneka yenen packet yuneka sey ganaw tamit packet bi nak bindai nak sogisseh nyu defko fa pul soko jangeh ngaham neh li lanla ak lan lenjko jefandeko.

Lii nak keiti khibarr la, keiti khibarr bor hamanteh neh aiiy nitt njur fa neka, amna binda yu honhu, amna lu wekh, amna lu njull, amna lu vert, amna tamit lu bleu, binda yii nak njur lai wakh lii ban fasoni keit la ak tam lutakh nju def kor fa, ak lan lamoi jeufandehkor cii birr rewmi, sorkor jaangeh rek danga ham lii ban fason keiti khibarr la.

Li nak buteel la, buteel bu vert. Buteel bi nak nung ko tekk ci suuf fu sokola ak lu ñuul tamit, buteel bi nak dëw mo fa nekka. Diiw bi nak ci kawar leen koy deff, manè ko ci boppa leen koy deff. Bè parè tamit mungi am lu vert, mungi am lu weeh ak tamit binda yu ñuul ak lu weeh. Binda yi tamit bè tayè nung ko fa deff purr ngaham li ban fasung diw la ak lan leen koy jafadeko nyo hamantene ham mun lan la mu tah nu deff ko fa.

Le nak palace palace bu ametely herie rensiransily geiney nei neety nuneene nei goor ak geigai tamit nu nei de ransily herie nu nei man tamit nei garba nu neeka feily herie ak yonkufidaf pul sun bogai tatba neer mo ta nonkufiransily man na nu sul lu nuul lu weex lu jorko lu werty tamit man na tamit nu amei pospos tamit ak peile

Lii nak palaas la, palaas bu xamtene lekk leej fay jaay, tem lunj jaay lekk nyo fi nekka, palaas bi nak mingi amne ay buteel, nyingi nala aju si kaw buteel lekk ak tamit nyun paket nyun fa ransele, buteel yi nak mingi am lo verta, mingi am lu xonxu, mingi am lu weex, nyun ko fa tamit binde ay binde yoo xamantene, so ku jange rek dey xam yi ban fasong lekk la ak lan leeny koy jandiko.

Fi Nak goor ak jigeen nyo fi tahaw nyu ngi sol lu bulo jigeen bi mungi def mess bu nyool goor bi mungi sol dali charahi goor yu nyool ak yu weex Sen bor tamit mungi ameh rido rido Bo hamantehneh mungi am lu nyool Sen boor tamit mungi ameh melni siyo fohamanteh neh fofu lenyi tegeh yenen tabul yu nyool yunj fa tek lu melni ab lu weex ak lu wert

Lii nak plass bii plassi dineh la, manekor juleh kai, juleh kai bii nak mungy ameh lu njull, mungy ameh lu wekh, bunta bii nak bunta bu vert, mirr bii nak mungy ameh lu vertue, mungy ameh lu njull tamit, cii birr jummah bii tamit mungy ameh aiiy garab, garab yu vertue njungy nahleh cii ganaw jummah bii moneka njung cii birr jummah bii ak tamit cii ganaw, mu am tamit gorre behleh mungy nahleh dii dem, mungy ehhg cii velo.

Lii nak plaat la, plaat bii nak mungy tehgu cii lu njull, ak tam mu melni lu chocolat, plaat bu wekh la, plaat bii nak njung fa deff hohbi nana, hohbi nana yu vert moneka cii kaw plaat bii, hohbi nana yii nak njung kor use cii ataya ak tamit lenen ak lenen, sor bugeh nan tamit mun nga kor tangal nga nankor.

Palasi berabi jangeh kai palass bi nak neko neg bu mak la kom neg bu mag mofa neka bu neteh Mungi ameh tam i weng yu weih y kaw Mungi am tamit lu nyuul tamit ceiling bu nyuul benen bi tamit Mungi ameh lu blue Mungi am tamit i binda binda bohamanteh neh so nyoweh danga wah neh li app palasi berabi jangeh kai la Mungi ameh tamit I garab nyu verteh tamit sey kaw ak sey suuf.

Lii tamit plassi mbirum jaangah leh kaii la, aiiy gorre ak aiiy gigain, jangaleh kat bii nak mungy nii johongh lokhom bii, momak benenn haleh, haleh bii nak mungy def lu njull, mungy def lu honhu, mungy def lu bleu ak lu wekh, njenen njii tamit njungy tok, njungy def lu bleu, njungy def lu wekh tamit, yehp mung fa, amna tamit lu neka cii kaw mungy def lu vertue, mungy am tamit aiiy tohgu yungh defarreh khanka ak tamit ak weungh.

Lii nak garab la, garab bu start am tohntorre, tohntorre bii nak hohbi mungy am lu bleu, mungy am tamit lu wekh, lu honhu tamit mung fa ak lu nehteh, lu njull cii coteh bii ak lu chocolat, wa bankhass bii,

Li nak dalla bu gudda la jigeen yi ñu koy jafandiko, dalla bu gudda bi nak lu verta la ak lu sokola.

Kii nak turwise le, lo xamantene so buga gene ponto, bo xamantetne mung si wenj mungi deger, mun nge uss lii, mum nak boppu bi lo nyuul ak lo xonxa mufa nekk.

Liinak lekala lek bohamantaneh ñunko defareh sorry ñunko deffsi palat bu wekh.

Li nak garab la, garab bo hamantene mungi start tontorr. Tontorr bi nak bu netè la, mungi am tamit lu vert. hop yu vert la am tamit, banta yi banta yu vert. Mu am tamit yenen baghas yu nekka nalè yu sew yu vert tamit ak tamit bu sokola.

li nak jarula jaru nopa jaru nopa gigaini nyokoi jefandeko nyungko tek sey moso bu nyuul.

Orazi mbere mujyanga kai bena gigain janjaleh kat ak bena gorr ak tamit nyarri gorr yo hamanteh neh nyunleng na jangal ak nyarri gigain ku gigain key nak ko hamanteh neh jangaleh kai bi mungi def lu nyuul benen gigain bi mungi ameh sack bohamanteh neh mom lamo jangeh mungi ameh I packet tamit sack bi tamit bu nyuula ak yenen gorri tamit lolu lenj ameh gigaini benen tamit mungi ameh sack ak tamit i packet.

Lii nak leekë la, leeka bi nak maalo moo fa neekë, ak bisaap muñ fa tam, limoñ tam mung fa ak jën buñ baxal ak yenen yuñ fa def, kaane,..ay yu seew yuñ fa def yuy safal si biiram yenen yuñ fa def. Sipasipa tam muñ fa, yoxos tam muñ fa.

Li nak kanka la kanka bohamanteh neh wenj lengko defereh tamit ak banta nyungko tahawal ni nyungfi def i natali nit nyungfa tamit def binda nyu hunhu yu weih tamit ak nyu verteh tamit bindai nk soko jangeh danga ham li ban fosum binda la ak lutah nyu def kofa pul nyu munko jefandeko.

Palasi mbiram jangaleh kayy talibiyi nak nyingi Sega sisen terreyi haleh di binda haleh tamit di hol nyinko tek si kaw tabule tabule bi hamantaneh xanxa lenko defareh amna nyufa deff lu wekh lu bulo ak lu nyul tamit si koteh baleh tamit mungi am ayy kaiit nyunyfa tay lu bulo mungfa tam amlu wekh ak marage bi tam mungi am lu socola AK lu neteh.

Lii nak jaarou gigain la, gigain njee njur koi jeufandehkor, munkoh nii tiyeh cii packetam, jaarou yii njung cii birr packet bii, amna lokhor bukor tiyeh nii, cii bohrr bii.

Li nak caaxi gór la am na lu sokola, am na lu ñuul am na lu wèèx , si bóram tamid ci biir paket bi am na lu wèèx ak lu werta.

Lii nak tehreh la, tehreh bii nak mungy am lu njull, mungy am lu wekh, mungy am lu khonku, mungy am chocolat, mungy am aiiy rackk tamit, mungy am tamit lu nehteh ak lu bleu, binda yii nak sor kor jangeh danga ham lii ban fasoni tehreh la, ak tamit lan langh koi jeufandehkor, ak tamit lutakh nju def kor fa.

Lii nak packet la, packet bor hamanteh neh packeti garab la, njung kor tek cii suff fu njull, packet bii nak mungy am binda yu vertue, mungy am lu njull, mungy am lu wekh tamit, mungy am lu khonku, yohh tamit mung fa, mungy am lu njull, mungy am lu honhu, binda yii tamit beh teii sor kor jangeh danga ham li ban fasoni garab la ak lan langh koi jeufandehkor.

Terex la tere bi nak mungi am lu neteh lu sokola mogi am lu nuul binda yu nuul mungi am lu bulu biday nak so ko jangex daga xam le ban fosongi tere la ak lan len koi jefendeko si kote tam mongi am tamit lu vert mungi am lu xonxu tamit am lu nuul.

Lii tamit tehreh la, tehreh bor hamanteh neh lii leh njoi jaangeh, tehreh bii nak mungy ameh lu bleu, mungy ameh lu honku, mungy ameh lu njull tamit, mungy ameh tamit binda yu njull ak lu wekh tamit, tehreh bii nak binda yii nak sor giseh nju deff kor fa pur sokor jangeh nga ham lii ban fasoni tehreh la ak lan langh koi jeufandehkor.

Kër bu rëy, ñu ngi am tabax, tabax bu rëy la sax, neek bi rëy. Neek bi nak, si kow mu ngi am lu sokolaa, lu ñuul ak weñ yu ñuul tamit. Si biiram tamit mu ngi am garab, garab yu werta. Si biir kër bi tamit mu ngi am ay wéñ yu ñuul, am lu weex tamit. Mu ngi am tam lu nétté.

Li nak garap la, garap bu am tontorr bu xonxu, mugii am xop yu werta mugii am tamit xop yu xonxu tamit banxas.

Plass la, plassi jaayeh kaii lehkah la , maneh kor plassi jaayeh kaii lehkah la ak nan yhep mung fa, njungy nii raanzaleh nak packeti cii kaw, njung kor tek fu wekh, packet yii nak mungy am lu chocolat, mungy am lu vert, mungy am tamit lu njull, lehkah tam cii birr lu chocolat la, binda yii nak sor giseh nju deff kor fii pur sorkor giseh nga ham lii ban fasoni lehkah la ak lan langh koi jeufandehkor.

Doge Kai la, doge kai wéñ bu degar la, weñ bi nak mugii am lu ñuul, mugii am wèèx, mugii am xonxu ak tamid bindé yu ñuul.

Li nak palas la palas bu yaga suun mam yi fi len doon nyow palass bi nak mungi ameh xeer nyun fa tek tamit tere tere bi nak nyun fa def binday yu xonxu yu nuul tam mung fa ak lu bulu palas bi nak binday nak soko jangex daga xam li ban fosongi palas la ak lutak nu def ko fa am tamit nit bu neke si ganaw def lu nuul.

Lii nak lokhor la, lokhor bii nak lum tiyeh ruuch la, ruuch gigain njee njur koi jeufandehkor, njung kor teuch nak, ruuch bu honku la, manekor ruuch bu honku la, njung kor tiyeh cii lokhor, amna lu neka tamit cii bohram lu melni taabul, taabul bu njull, mungy am tamit lu honku, ak lu vertue cii bohram.

Neeg la neeg bi nak Ii saal la saal bu raay sah saal bi nak nyu gi teh Pala bu weex am lu nete nyun fa teck tam cass ak nyun fa teck kudu cass bi nak si biram mogi lu nuul si kote belex tamit mogi ameh togu yu chocola yu ak yu nuul tamit si kote bele tamit mogi am lu melni ni am nhax bu werta tamit bu neka si boram am tamit tabul bu tamit mogi am lu nuul.

Palas la palas bi xamantenx leka len fi jaay ak naan si birr nak mongi ame kom siwo siwo weng nyung fa def tamit packet mongi lu xonxu mongi am lu chocola lu bulu lu weex tamit li yeep nyung ko binda binday nak soko jangeh daga ham ban fosong packet ak ban fosong ngi leka la tamit.

Fii nak saal la, saal nak goor ak jigeen nyu fa toog, goor bi mingi jal loxom bi def ko si ganaaw jigeen bi, jigeen bi tam mingi tiye hale, goor bi nak mingi sol lu bula, jigeen bi naql mingi sol lu nete ak lu nyuul, mingi tiye hale, sen gannaw nak mingi amme toogu bu nyuul, benne kote bi tamin goor bi tamit mingi am toogu bu nyuul, mingi am lu sokola, mingi am lu weex ak rido yu weex tamin,

nget maw vi tahuni, nget binak mogui sol sollo chosan, nget binak mogui deff lo oxxo mogui deff lo null mogui deff loweek.

Manam loho mungi tè buteel bu sokola, mungi am tamit nit bu nekka nalè mungi toog ci toogu bu ñuul, mungi sol lu ñuul mom tamit. Amna tamit toogu bu nekka nalè, toogu bu ñuul malan bu ñuul tamit mung fa ak yenen buteel yi nekka nalè yu honku ak yu weeh.

Neek la, neek nak neek dineh la. Amna goor bu fa neka sol lu xonxo, lu nete, weex. Ci palase bi mungi am lu bulo, mungi am lu xonxo, mungi am lu sokola , lu weex ak nuul tamit.

Li nak kapterr la fi ngi def dox mugii am japeh kai ñing ko tek ci suuf.

Lii nak keiti khibarr la, keiti khibarr bii nak mingy yohreh aiiy gorre ak gigain, keiti khibarr bii nak mungy ameh binda yu njull, binda yu khonku, binda yu vertue, binda yii nak dengh lai wakh lii ban fasoni keiti khibarr, sorkor jaangeh dangai ham lii ban fasoni keiti khibarr la, njii nak nju fii neka aiiy jokheh kati khibarr len.

Palaas la palaas bo hamanteni lekka lenyu jaay ak ndox ci loxam nak mungi tee bena paket paket bi nak ganaar mofa neka ganaar bi mung ci biir way dadji wunjko deh paket bi nak mungi ameh lu xonxu mungi ameh lu veert ak lu weex ak yenen paket yu nyu ranseleh si side beleh

Lenak rajor la mugi ameh lu bolo ameh lu weyh rajobi nak daf dey joher hebarr yu hew si ardunabi sur ammut tele rajobi muna delu hebarr yu si dekabi nga ham termit hebarr yu si dekabi

Palaat la, palaat bi nak nung ko tek fi ñuul, palaat bu weeh mungi ameh lekka. Lekka bi nak mungi ameh lu weeh, mungi ameh lu sokola, mungi ameh tamit lu vert.

le nak nek la nek bi nak Lal bi nak tanka mofa tegu tanka bi nak nyung ko lahas la has bu weex tanka bi dafa ganyu nyung ko lahas lahas bu weex ci koteh beleh tamit mungi am togu bu nyool ci been koteh beleh tamit mungi ameh Kass Kaas bi tamit nyool la benen koteh tamit neteh tamit mung fa tamit bu weex

Lii keiti khibarr la, keiti khibarr bii nak aiiy nitt, naatali nitt njur fa neka, gigain mung fa, gorre mung fa tamit, haleh mung fa tamit, mungy am binda yu wekh, binda yu honha, binda yu njull, bu vertue tamit mung fa ak bu bleu, binda yii nak borkor jaangeh danga ham lii ban fasoni khibarr la ak tamit lutakh nju def kor fa.

Lii nak kaasu la, kaasu bungh saaf beh pareh, nju horli kor, nung kor tek cii suff fu njull.

Lii nak gigain la bu sol sipah ak mbuba lu vertue, mungy deff lam, mungy deff meeche bu njull, cii bohram nak mungy am ahb njahh bu vertue ak bu chocolat, cii bohram tamit mungy ameh benen ahb njahh bungh deff cii marajj bii, mungy am chocolat ak lu nehteh.

Lii nak gigain la, mungy sol rohbu bu chocolat ak lu wekh, mungy am tamit lu honku, mungy jeul lokhom yii def kor cii ndigam bii, mungy aah wheyyiii njung kor deff lu wekh, mungy deff laam cii lokhom bii, mungy deff tamit meeche bu njull, mungy deff lamm tamit.

Palaas ci footballèkaay ak dawèkaay la nak. Li nak gòor mo fi toog ci palaas bi. Mungi toog ci taabul bun defarè hangha ci ñuul, mungi tekk kayit di hoolè, mungi ameh bindèkaay, mungi deff lu vert, mungi toog ci toogu bu weeh. Ci ganaawam tamit bètaay ci mirr bi nung fa deff lu vert, lu weeh ak tamit lu bulo, lu honku tamit mung fa.

Li football kai ak dawe kai Fi nak goor mogi neka mongi buga door baal bi baal bi nak mogi ame lu weex lu nuul ak lu netex goor bi tam mongi sol lu weex lu nuul lu netex ak lu xonxa tamit ak lu vertax si ganawam tamit mogi ame ay nitt ay keur tamit yu fa neka tamit.

There's a field for running and for playing football. There are men wearing black, white and red clothes standing there holding their bags.

Lii nak keiti khibarr la, keiti khibarr bii nak aiiy gorre ak aiiy gigain njur fa neka njui jokeh khibarr, mungy am binda yu vertue, mungy ameh lu bleu, lu wekh ak lu khonku tamit, binda yii nak sor kor jangeh danga ham lii ban fasoni khibarr la ak lutakh nju def kor fa.

Plase mereme jaye kaye mufe neka jaye kaye leka ak naan fe nak aye pot lenfe ransale pot ye nak leka len am muge ameh lu verte muge ameh lu nuul muge ameh lu weex muge ameh lu sukola muge ameh lu bulo tamin beda ye nak su gisse nu def kufa purr soku jange dagay ham le ban fosunge leka ak lan lenkoye jafaneku.

Li nak nèeg la, nèeg bu rëy, mungi ameh tamit ci kaw lu sokola, mungi ameh tamit ay wënn. Ci boram tamit mungi ameh ay garab yu vert, mungi ameh tamit ay hoop garab yu vert tamit ci biram ak ci ganaaw. Mungi ameh tamit wënn bu rëy bu tahaw tamit ci bori garab yi.

Bopi gigain la, mungy lehtu, mungy lehtu, mungy deff tamit pehtaww yu wekh cii baatam bi tamit, mungy sol mbuba bu wekh, mungy takhaw tamit, plass lu bleu mofa neka, lu bleu.

Palace labuhamneh nyu fa tawhawlo lun defarey hagha ak weng. nyu fa beda beda yu ñuul yu bolo ak lu honha mug fa so ko giseh dagai ham lo tanu daf kofa. moto tamit munge koteh bele ak ai garap tamit.

Lii nak plass la, plass bor hamni lehkah ak naan lengh faii jaii, yy lii nak njaari packet len fii tek, yenen packet yii tam mung cii ganaw, packet yii nak njungy am lu bleu, lu wekh mofa neka tamit, njung fa deff tamit aiiy binda, binda yii tamit sor kor jangeh danga ham lii ban fasoni lehkah la ak lan langh koi jeufandehkor.

Le nak jigeen la. jigeen bu leetu meiss bu nuul, mungi deff mbuba mu nuul. Ci boram tahmi mungi am ap nyiax bu vert, ci boram tahmi mungi am redio bu am lu nuul ak lu xonxo.

Lii nak tehreh la, tehreh jaangeh kaii, tehreh jaangeh kaii, mu am lu bleu, mungy am lu honhu, mungy am lu njull, mungy am tamit lu wekh, njung fa deff tamit aiiy binda, binda yii nak sor kor jangeh danga ham lii ban fasoni tehreh la ak dipi kangh len kor defarreh ak lan langh koi jeufandehkor.

Li nak yuun la si yuun bi nak amna moto bu fa dem moto bu nuul mongi am lu nuul mongi am lu bulu si pegi yuun bi tam betei si kaw mongi am nitt bu aag si raider mogex dem mongi def lu vertax si pegi yuun bi tam mongi am ay keur ak ay nitt yu fa tog bex tai tam mongi am bunta bele bu bulu mongi tamit am ay garab tamit yu fa neka tam.

Li nak dalla la, dalla bu xamanteh ni gór daf koy sol, jigeen daf koy sol ñing ko teyeh ci loxo, dalla bi nak mugii ameh lu xonxu, mugii ameh lu bula, mugii ameh lu werta, mugii ameh lu sokola, mugii ameh tamit lu netteh. Ci kotem tamit mugii ameh yenen dalla bu fa nekka, mugii ameh lu wèèx, mugii ameh tamit lu netteh ak koteh bi tamit mugii ameh lu ñuul.

Ne ai net len ngu mbka si ngti rewmi lenboka. ñu ngi debale sirewmitamit. kenak mu nge sol lu bolo lo nul mugi fata kenen ke mu nge sol lu verterkenenkitamit mugi def lu nul mugi def tamit mbahana bu nglu am tamit lu weyh.

Li nak lekka la, lekka bi nak yun ko def ci palaat bu sokola. Palaat bi nak lekka bi maalo mung fa, soplè lè tamit mung fa tamit. Ci benen palaat bi maalo mung fa, suplè mung fa tamit ak jèn, jèn yun faraye tamit mung fa.

Lii nak plaat la, plaat bor hamanteh neh haleh , yeufi haleh len fii jaii, mungy ameh aiiy puff, aiiy bibiron tamit mung fa yohr hamanteh neh haleh yii njur koi jeufandehkor, bibiron bii nak fii leh njur defareh haleh yii lu njur nan, puff yii nak haleh yii fii lengh leh na puff wal cii sehn kawarr wala sungh lehtu weeh, mungy ameh lu honhu, mungy am lu vert, benen bi tamit mungy ameh lu bleu, mungy ameh tamit lu wekh.

Fii nak mbirum plaasi football leh kaii ak daweh kaii, njee nak njungeh daw, njaari coteh yhep, cii benen coteh bii amna kufa deff lu njull, lu wekh, lu nehteh, ak lu khonku tamit, cii benen coteh bii tamit amna nju fa deff lu lu khonku, lu nehteh ak lu wekh, ak kenen kii tamit mom keseh mor takhaweh nii, mungy tiyeh lu bleu, mungy deff lu khonku, ak lu wekh ak lu njull, ak garab yii tamit lu vertue, ak kerr yii.

Fii nak, palaas la, palaas boo xam ne ,ay nit ñoo fi dajaloo. Ñu ngee jaay, ñalee ñu ngee tiye jën, ñee ñu ngee sangu. Ñu amee tamit gaal, ñale di dem, ñale di ñëw, ñële tamit di jaay. Mu ngi am jigéen bu ennu...mu def lu xoñgu, lu nétté..am na xalé bu goor, mu ngi def lu werta, lu xoñgu, ak lu ñuul tamit. Am na ñuy dem an ñuy ñaw ramit, am ñu nekkë si gëëge gi, am na ñu nekkë si gaal gi tamit.

li nak daala la daalai nak gigain daf koi sol gorr daff koi sol daalai Mungi am lu sokola Mungi am lu nyuul Mungi teku tam fu neteh tamit sey koteh bi tamit Mungi ameh lohamanteh neh kom sack la Mungi am lu verteh Mungi ameh lu nyuul ak lu blue tamit sey benen koteh bi tamit Mungi ameh lu weih ak lu nyuul tamit.

Li nak palaat la, palaat bi nung ko tekk ci suuf. Palaat bi nak mungi am lu weeh, am lu honku, am lu vert, am lu sokola. nung ko tekk ci suuf.

Li nak wang la wang yi togeh kai mogi am ay almuwar mongi am ay bowl yu nete mongi am lu nuul tamit mongi am ay socket ay raxase kai ay tamit nyu fa ak fo nyu dencheh sung lekai ak sung fonyu defe dox bu seda tamit.

Li nak toogu la, toogu bi nak mungi ameh lu honku, mungi lu ñuul, mungi ameh vert tamit ci suuf ak lu weeh. Ci kotem tamit mungi ameh ay toogu tamit yu fa nekka yu sokola ak yi ñuul tamit.

Lii nak plass la, plass bor hamanteh neh aiiy njahh njur fii neka, aiiy kerr, ak aiiy motor motor mbaleh, mungy nehleh mungy am lu njull ak lu wekh, fii nak njaahii aiiy njahh yu vertue mofi neka ak aiiy garab, mungy ameh tamit yui tohntorre tam yu am lu khonku, mu am tamit siyoh mungy nehleh, siyoh bu chocolat, njung fa deff garab bii tamit, njung kor fa giihh cii biram.

Li nak palasi barabi futbal lé kay bi ak dawee kay, ñaari gór ñu fi nekka ñgi ngee daw di jamaleh bal bi. Kenen ki mugii def lu werta, mugii def lu xonxu, lu wèèx ak lu bula. Kenen ki tamit mugii def lu werta, mugii def lu bula, mugii def lu netteh ak dalla yu wèèx mu tam am lu bula tamit. Si benen koteh bi tamit am na ku fa tóóg ñu ngi xool, ñi ngi def lu bula ak lu wèèx. Ci benen koteh tamid am na ku def lu werta ak lu wèèx mugii tóóg di lèèn xool.

Fiinak mbiram palasi footballer kayy la ak dawekay la nyari nyarri nit nyofi taxaw nyari gorr amna kunekasi ganaw amna kuneka si kanam kenen ki nak mungi deff kuneka si ganaw mungi deff lu vertt lu bulo lu xonxu lu wekh lu nyul tamit kenakii tamit mungi deff lu netteh lu vert lu wekh ak tamit lu xonxu tamit amna tamit ku neka neleh mungi deff lu nyul ak lu bula ak ñuy setan ñu neka faleh si koteh baleh ñungi tok.

Lee nak daali jigeen mofi tegu mogi tegu fu weex mogi am lu weex ak tam lu chocola.

Palaas la, palaas boo xamante ay ñetti rew yi toog, ñu ngi ñii toog, góor ak jigéen. Am na ñu sol lu ñuul, am na sol lu bulo, lu werta ak ay kër, ay garab ak yenen ñu toog si toog si ganaaw tamit.

li nak lu jala la li lu jala la sunj Mami nyokodan jefendehkoo nit kom nit my tahaw Mu def lu nyool lu weex teh ay wenj yu sew ci loham bi ci bopam bi nak mungi def lu bulo ak lu sokola ci koteh beleh mungi ameh ay jarap ay geej ay nit tamit nit tamit nyungi neleh Lada tamit mung fa

Lii nak keiti khibarr la, keiti khibarr bii nak aiiy gorre njur fii neka njur hamanteh neh kibarr leh njui jokheh, mungy am binda yu khonku, binda yu wekh, binda yu vertue ak yu bleu tamit njung fa, ak tamit lu njull, binda yii nak dengh la lii ban fasoni khibarr la ak nga munah ham bubakh njii lu njur wakh.

Lii nak ay pakèt lenj fi ransale, paket yi nak lu fa nekk nak ay jangekaay yoo xamantene, talibe yi nyo ko jafandiko, nyun ko teg si lo xonxu, mingi am lu nyuul, paket yi tamin, amna lu fa am, lu xonxu tamin mung fa, lu bula tam mung fa.

Lenak dala la, dale charac gorr daf koi sol gigen daf koi sol mugi ameh liñ nu nul ak sokola ak yu nette . nyu ko tek fu weyh si suf.

Li nak nit mo fi tahaw nit ku jigéen, mungi sol tubeye ak mbubba mu deff lu vert, mu sol daal yu weeh, mungi tè bag bu honku ak tamit mungi deff musor bi tamit nu honku. Mungi deff lami baram ak lami loho. Ci gannaw tamit mungi ameh moto ak tamit ay kër tamit ak wënn. Wënn mungi nalè tahaw mu deff lu weeh ak tamit lu honku ak tamit ay garab mungi nalè ci ganaawam.

Li nak keyti xibaar la keyti xibaari nak ay goor nyun fa neka ay jigeen tamit nyung fa ak ay xale keyti xibaar bi nak mogi ay binda nyun fa ak ay Binta yu weex binda u verta amna tamit kofa neka tamit si borr bale mogi ameh lo hamanteneh li mo wax so nyu joxex kibaar binday nak so gise nyu def kofa pul muna ham li bang fosongi kibaar ak lan len koi jefendeko.

li nak palas la palas Bo hamanteh ni niti nyoy joheh Sen deka nyow di hol li ban fosomi palas la ban rab nyofi neka tamit wala ak ay Yan garap nyofi neka nyi nak ay tubab len nyungi ekk ci moto nyeneni nak betey nyu ngeh set amna tam kufa neka mungi def lu weex mungi def lu nyool mungi ameh lu bulo moto bi tamit mungi ameh lu weex mungi ameh lu nyool mungi ameh lu xonxu mungi ameh lu veert mungi ameh tamit nete mung ci kaw moto bi di hol mungi ameh tamit ay garap

Li nak ay toogu noo fi nekka, toogu yo hamantene hankar leen ko defarè. Toogu yu ñuul, yu vert ak tamit yu nète tamit yo fi nekka. Tamit ay taabul yo hamantene hankar leen ko defarè. Ci gannaw tamit mungi am ay palanteer yo hamantene nungi ameh ay wën.

Nye nak aye neet len neet yu hamantane se geteh len boku geteh reewmi nye nuy dembale neet ye se reewmi nye nuy arr neet ye se reewmi nye nak nuge ne goor ak ay jegain nuge def lu bulo muge def lu nuul dalla yu sukola dalla yu nuul ak tamin amna nu neka se ganaw fale tamin ak aye motor yu nuul ak aye kerr ak aye garab tamin se sen ganaw.

Li nak Yoon, Yoon bi nak mugii ameh ay kèr ak ay garap tamit. Way Yoon bi nak moto mo fii taxaw, motto bi mugii am lu ñuul, mugii am lu wèèx, mugii am lu xonxu. Ci wettam tamit mugii am benen moto way séétu bi rek mo nèkka di feeñ.

Lii nak bar la, naaneh kaii sangarah, am tohgu yu njull, tohgu yu brown, ak taabul tamit, taabul bu brown, ak tamit ridoh bu njull, mungy am tamit njehgeh naii yu ndaw yu nehteh ak yu brown tamit.

Li teereh la, teereh bi nak nung ko tek fu ñuul. Mungi am lu bulo, mungi am lu netè, mungi am lu weeh, mungi am lu ñuul. Binda yi nak purr so ko geseh so ko jàngay nga hamne li lan lanyeko jafa ndeko, ban fasung ngi téere la.

Lii nak, Goor ak jigéen ñu fi taxaw, Goor gi mu ngi def lu werta, sol dallë yu ñuul, jigéen bi mu ngi def roobu bu werta, mu ndi def lu ñuul tamit. Mu ngi amee poset vu sokolaa, mu ngi def musoor bu werta si boopam bi, ak méés, mu ngi def jaaru noopu. Goor bi tam xaftaan bi ñung ko jam, mu ngi def lu sokolaa ak lu werta tamit.

Lee nak plase la plase bu hamtane purr naanla botele ye nak nug len ransele botele ye nak lunu naan mufa neka amna bu neteh bu xonxo bu weex lu bulo tamin beda ye nak beda yu bulo la yu weex ak yu nuul beda ye nak su gisse nu def kufa purr ga ham ban fosung botele ak ban fosunge naan mufa neka.

Lii mandarr gah la, mandarr gah reww, sorkor giseh danga ham lii ban fasoni reww la, mandarr gah bii nak mungy ameh lu bleu, mungy ameh lu khonku, mungy ameh lu njull, mungy ameh lu wekh tamit.

Li nak pakketi garab la, pakketi garab am na tamit yenen pakketi garab yu nek ci boram nung ko tek fu weeh. Pakket bi nag mungi am binda yu vert, yu honku ak yu bulo, yu weeh tamit. Binda yu nak nyo ley wah li ban fasung yi garab la ak Lan leen koy jafadeko.

Li nak nit mo fii tóóg mugii ameh ci loxom bi butèèl, butèèl bi nak sabu mo fo nekka, sabu bi bu netteh la, teh muggi ameh kupeer gu ñuul , ñing fa bindé bindé yu ñuul. Bindé yi nak ñu la wax li ban fasungi sabu la ak lan lañ koy jafandiko.

Lii nak aiiy kerr len fii raanzaleh, kerr yii nak njungy am lu njull, njungy am lu wekh, cii biram tamit mungy am aiiy ahb njahh yu vertue, cii bohram tamit mungy ameh aiiy kerr, mungy ameh tamit aiiy garab tamit cii bohram.

Kaytu heebar la, kaytu heebar yi nak naari gòor nu fa nekka, jigèen ak ñaari haley. kaytu heebar yi nak nungi am binda yu honku, binda yu vert ak yu weeh tamit. Binda yi noo la wah li ban kaytu heebar la ak lan leen koy jafadeko.

Li nak yuun la si yuun bi nak mogi am moto bu vertah bu nuul lu weex lu xonxu si benen side bi tamit mongi am moto bu nuul mongi am ay keur tamit si benen side bi tamit mongi am ay nitt yui nyow am ku si sol lu weex lu nuul tamit ak yenen moto si kote bi.

Li nak dal lu la, dali charah. Jigéen yi noo koy jafadeko, jigèen yi noo koy sol. Dal bi nak mungi am lu vert, mungi am lu ñuul, mungi am lu bolu. dalla yu vert mungi tégu fu weeh.

Li nak teereh la, teereh bi nak mungi am binda yu bulo, binda yu honku, binda yu ñuul. Binda yi nak noo la wah li ban fasung teereh la ak Lan leen koy jafadeko.

Liinak motola moto bu maksah mungi am lu wekh mungi am lu nyul lu xonxu lu vertt ak lu neteh tamit AK benen moto bu neka si boram bobu tamit bu wekh mungi ameh tamit lu vertt .

Li kayiti xibarr la, gór mung fa jigeen mung fa, am na gór gu fa nekka tamid mugi sol lu wèèx mbàxna bu wèèx. Mugii tam am bindé yu xonxu, yu werta ak yu wèèx tamit. Bindé yi nak ñu la wax li ban fasungi kayiti xibarr la ak lan lañ koy jafandiko .

Li nak yoon la su bu gaye dem ci benen daka fi gayee jaar. Yoon bi nak mag ak ndaw yeppa Faye jar, gòor ak jigeen. Moto mung fa tamit, amna moto weeh, Moto yu ñuul, Moto bu honku. Amna tamit fasung yu bulo, lu weeh, lu ñuul tamit. Benen moto bi tamit mungi epp ay saku tamit.

Li nak bottèl la bottèl bi nak garap mo fa nekka. Bottèl bu wèèx la mugii am lu werta mugii am lu xonxu, am tamit bindé yu wèèx ak lu ñuul ñing ko tèk fu ñuul. Bottèl bi nak ño lay wax li ban fasungi garap la ak lan lañ koy jafandiko.

Li nak palaas la, palaas bor hamantene ay garab nyo fa nekka ak ay kër yun rangsalè. Amna kër yu parè, amna yu parè gud. Mungi ameh lu honka, lu ñuul ak lu weeh tamit. Mungi ameh tamit yenen kër ci ganaawam.

Li bola, bolbi nyunko tek si suff, bolbi nak boli leke kaila, mungi am lu nyul, mungii amm tamit lu nete, mungi ame nyari teye kai.

Lii packet la, packeti garab la, mungy am lu nehteh, mungy am lu vert, mungy am lu njull, mungy am tamit lu bleu, mungy am tamit aiiy binda yu njull, binda yii pur nga ham lii ban fasoni garab la ak lan langh koi jeufandehkor.

Ki nak jigéen la, jigéen bi nak mungi def mbuba bu ñuul, mbahana bu ñuul tamit ci boppam bi. Mungi tè mbahana, mbahana bo hamantene buum leen ko def fareh, bu bulo, bu netè ak tamit lu sug. Lu nekka ci kaw lu sokola la.

Li nak keur la keuri nak keur neeegi nxaax la keur neeegi nxaax yu amex garab si kanaw neeti nit tamit nyun fi taxaw yu jigeen amna ku def lu bulu lu cxocola lu nuul ak lu nete tamit.

Li nak pompitèèr la, pompitèèr bi nak ñing ko tèk ci palat ti wèèr bu wèèx, pompitèèr bi mung na nekka bu baxal be tey tamit mun na nekka bu baxalut.

Lii nak plass la, plass bor hamanteh neh aiiy ganarr njur fa neka, johri ganarr njur cii neka, ganarr yu wekh, cii kaw bopa bii tamit mungy am tamit lu honku.

Lee nak garab la garabe nak munge ameh hopp yu verte munge ameh hopp yu verte munge ameh tamin bangas yu nuul se ganaw tamin munge am lu nuul.

Fii nak lehkah la, lehkah bii nak amna lufa neka crab la tuda, crab, cii bohram nak mungy am borl bu ndaw bu wekh, ak benen tam bu njull, njung kor deff cii platt bu wekh, njung fa tek tamit kass, kass bii lu njoii naneh mofa nekue, mungy am lu nehteh ak tam lu wekh, benen bi tam mungy am lii bu ndaw, mung fa am ahb njahh bu wekh.

Lii nak palas la, palas bo xamantene, nax mu fa nekk, nyun fa gii ay garab, li nak ngosi la, ngosi bi nak, pur bay yennen nax yi, ngosi bi, ngosi bu nyuul la, ay tam mingi tami lu sokola.

Li nak charah la, charah he bu jigeen, nung ko tekk, ci suuf nung fa lal lu bulo. Charah bi nak mungi ameh lu ñuul, mungi ameh lu sokola, mungi ameh lu honku, mungi ameh tamit lu vert, mungi ameh tamit lu weeh.

Fi nak lopitaal la, lopitaal bo hamantene sunn fèbarè fi la nu dem. Lopitaal bi nak nung fa tekk ay pakèt, nung fa tekk tamit lu honku, lu am lu bulo, lu ñuul. Li, li la nyo holè ban fasung ngi fèbarr ga am.

Lii nak palaas la, palaas bo xamante ne palaasu cosaan la, am Paa yu toog, ñu ngi def lu ak tam lu werta, am na ñu toog tam si basang bi, am na benen jigéen bu muru, muru cosaan, sëët la, ñu tudda sëët muru lu weex kénén ki tam mu ngi def lu xoñxu, kénén mu ngi def lu nétté mu ngi

Lii bagassi gigain la, lii la njui jeul dii poudahreh sehn kanam bii, mungy ameh ruujj, mungy ameh tamit benen poudahrr chocolat, lu honhu tamit ak benen tamit, ameh couberre bu njull, benen bii tamit mungy am lu chocolat, gigain njee njur koi jeufandehkor sehn kanam bii.

Lii nak plaat bu wekh la tamit mungy tehgu lu fu wekh, mungy am nyetti kass ci weer, benah bii mungy am lu chocolat ak lu wekh, benen bi tamit mungy am lu chocolat, benen bi tamit mungy am lu chocolat ak lu wekh.

Lii nak garden la, garden bii nak, hohbi nak, hohbi bangah la, bangah len fii gihh, hohb yu vert, beh pareh tamit njung kor sampah aiiy bantah ak yenen gihhw tamit yufii neka yu vert, mungy coteh behleh.

Lii nak palaas la, palaas boo xam ne, diw lañ giy jaay. Lii nak butel li diw yuñ rang selle. Yenen tam yuñ daajiwut, si pakket bu ñuul. Diw bi nak, am yu weex, am na lu werta, am tamit lu ñuul. Diw bi nak ñuñ fa bindë ay tur tur boo xamante da ngaa xam ne ban fasoñ diw la.

Li nak ndaxiñ la , nak ñing ko dèf ci bool xanxa bu sokola mugii am lemon mugii am kanni tamit ci kaw. Ndaxiñ nak ñing Koy defarr reh diwlin , maalo ak degeh tamit.

Palas bi football le kai la naari goor nyu fi neka kena ki mogi def lu bulu moni deff lu netex lu weex kenen ki tamit mongi def lu vertax lu week lu xonxu ak ak tam daw jamele baal bi am tam nyu neka si kote bi di setan.

Kaw yoon be nak muge ameh aye kerr aye garab tamin muge am tamin neet bu neka se bore garab be se bore weah muge def weah be muge ameh lu xonxo lu weex lu bulo ak lu verte se kaw yoon be tam muge am motor motor bu bulo tamin muge eb aye bagass ba pareh tamin se koteh be tamin muge am hobe naax bufa neka tamin bu verte.

Kee nak neet la muge tahaw muge letou mess mu def muba bu nuul muge teyeh kass bu xonxo muba be tam muge ameh beda yu weex se kawam tam muge ameh beda yu xonxo yu weex beda ye nak nula wah ke lanlamu def ak ban fosunge plass la neka.

Li nak moto la, Moto yu rëy. Moto rëy nung am lu sokola, mungi am lu weeh, mungi am lu nètè, mungi am lu vert, mungi am lu ñuul tamit. Amna benen moto tamit bu nekka ci kotè balè. Bop tamit mungi ameh lu ñuul ak lu weeh ak yenen garab yu nekka ci ganaaw Moto bi.

Ay tanki naak lan fi def ray nu tekk ko ci bool am sublè, am sos, am tamit salaat tamit ci kaw palaat bi. Nu tekk ci palaat, palaat bu sokola.

Gigain la, gigain mofi takhaw, mungy sol rohbu bu khonku, mungy deff tamit line bu wekh ak tamit lu njull, mungy sol cocket yu njull, amna tamit benen gorre bu neka chi coteh baleh ak gigain, koku tamit mungy deff lu khonku ak lu wekh, gorre bii tamit mungy deff lu khonku ak lu njull ak daalah yu njull.

Li nak wën la, wën bu ñuul. Wën bi nak nung ko jafadeko purr gass. So bu gè gass nyabi, so bu gè gass suuf wala so bu gè gass lo hamantene mung ci biira, biir mungi hoot use wèn bi.

Yoon la yoon bi nak Mungi ameh e taabah yu guda Mungi ameh tamit i motor amna motor bufa neka Mungi am lu nyuul Mungi am lu blue amna benen tam bufa neka Mungi am lu verteh am na nit tam bufa neka Mungi deff lu weih lu hunhu ak lu nyuul keben ki tam Mungi deff lu blue ak lu nyuul ak yenen nyui yow tamit ak yenen nit yu nekeh koteh beleh tamit.

Dui be nak mu nge tegi si suf bu am lu nul ak lu weyh. Dui be butail be bu wey la ameh liñ u nulak yuverter, lu nette tamit munge fa. Pur legi tamit ga ham dui be ban fasong la ak lunkoi doiyeh.

Ai nit nyo fi tuk nyu gi letu mech, mech bu nglu, num tamit munge def mbuba bu nglu kenen ke mu nge def lu verter ak lu nul nu tuk si tugu bu nglu tamit.

Li nak chain la chain bi nak si bat len koi taka mogi teyu fu weex chain bi nak jigeen yi nyi koi jefendeko nyu kooi def si sen baati pul refetal.

Marceh bii mom aiiy gorre njung fa aiiy gigain njung fa, coteh behleh tamit mungy am aiiy kerr ak aiiy mango tamit, coteh bii nak njung fa saamm aiiy jeun, manekor njung fa saamm aiiy jeun, mungy am gigain bufi neka mungy deff lu bleu, kenen kii tamit mungy deff lu vert, tamit lu khonku, am yenen nitt yu neka cii ganaw, amna kufa ameh tamit lu bleu.

Kayit bi nak mu ngi am lu weex, am lu bulo. Kayit bi nak ñuñg fa bindë bindë yoo xam ne soo ko jangee dangaa xam ban fasoñgi kayit la ak lutax ñu Tay ko fa. Si ganaawam tam mu ngi am garab, garab bu werta.

Bu rëy la sah, manè ko taah bu rëy la sah mungi am lu ñuul mungi am tamit lu sokola. Mungi am tamit wënn tamit yu nekka tamit ci boram. Ci palanteer bi tamit nung fa wèrr ay yiré tamit.

Palace su josan la, ay jazit noo fi tada, ci kotè bellè tamit mungi am ay haer. Ci benen ko tamit mungi ameh ab nyah, nyah yu vert ta tamit nung fa ak ay bant tamit.

Kayiti xibaar bi nak, mu ngi am ay góor ak ay jigéen, ñu ngi sol lu weex, ak yenen goor tam ñu ngi sol lu weex ak tam lu nétté, bindë yu weex ak lu xoñxu tamit. Bindë yi nak dañ laay wax ban fasoñ ngi kayit la ak luñ Koy jafëndeko.

Buteel la, buteel bi nak nung ko tè ci loho, ci boori buteel bi tamit mungi am neni taabl bu ñuul. buteel bi nag mungi am binda yu weeh, mu ngi am tamit lu honku tamit. Buteel bi tamit mungi am lu honku. Binda yu ñuul yu nak den la wah li ban fasung garab la, ak lan leen koy jafadeko.

Plaasu mbirum football leh kaii ak daweh kaii tamit, fii nak aiiy gigain njur fii takhaw ak benah gorre, koku mungy sol lu njull ak lu wekh, gigain njii tamit mungy deff lu njull, njungy deff lu wekh ak tamit lu bleu tamit, amna tamit benen gorre bu neka cii coteh behleh mungy deff lu khonku ak lu njull tamit, kenen kii tamit cii coteh behleh mungy deff lu khonku lu njull ak lu wekh, ak yenen nju neka cii coteh behleh tamit dii sehtan.

Am na ku tawhaw mu sol roba mu def mech bu nglu mu sol jaru nopa tamit. ruba nak mu nge ameh lu nul, lu sokolaa ak lu weyh mu tek lu hum bi tamit munge tek luhubi si weh bi lu weyh ak lu nul tamit.

Tehreh bii nak tehreh dineh la, tehreh dineh la, tehreh bii nak mungy am lu vertue, mungy am lu khonku, mungy am lu bleu, mungy am lu wekh, mungy am tamit aiiy binda, binda yii nak sor kor jangeh da ngai ham lii ban fasoni tehreh la ak lan langh koi jeufandehkor.

Bool la, bool li wënn, booli wënn mungi tégu ci taabl bu weeh. Amna tamit bu nekka ci kotè bi, taabl bu sokola. Mungi am tamit benen wënn bu fa nekka tamit mungi am lu weeh ak lu nètè tamit.

Aiiy gorre len, gorre yohr hamanteh neh cii njjiti rewmi lehn boku, nitt njee sungh neleweh njee njoi neka cii rewmi dii nju dimbaleh, dii gardeh nitt njee tamit, njee nak amna nju cii sol lu njull, kenen kii tamit mungy am lu njull, lu chocolat, lu vertue, ak yenen kerr yu neka sen coteh ak aiiy garab tamit.

Dalla la, dalla bi nak charah la. Charah bi ñuul, charah he gòor la. Goor yi ñoo koy jafadeko. Charah bi nak nung ko tekk ci morsu bu honku, morso bu honku.

Ak daweh kaii yy njii nak amna nju hawah johnkon, njii ak amna nju takhaw, njenen njii njungy sol lu honhu, mungy am tamit lu bleu, lu vert, lu wekh tamit mung fa, lu nehteh tamit mung fa.

Fo xamteni nit ñi siin fèbarr réé fi la ñee dem. Fi nak boromi lopitan bi mo fii nekka ay jigeen tamid mugii ameh doom mam bi. Ki nak ñing ko pengu, ñi ngee pengu xalèh bi. Jigeen bi nak mugii dèf lu ñuul mugii def lu bula ak tamit lu wèèx tamit.

Butehll la, butehll bii nak butehli diww la, munkoh tiyeh cii lokhor, butehll bii nak mungy ameh lu vertue, mungy ameh lu wekh, mungy ameh lu bleu, mungy ameh tamit aiiy binda, binda yii sor kor jangeh dangai ham lii ban fasoni diw la ak lan langh koi jeufandehkor.

Li nak teereh la, teereh bi nak mungi ameh lu weeh, mungi ameh lu nete, mungi ameh lu bulo, mungi ameh lu honku. Mu ngi ameh tamit ay binda. Binda yi nak su ko jàngay daga ham li ban fasung ngi teereh la ak nenen leen koy jafadeko.

Butehli wehrre munkoh tiyeh cii lokhor, butehll bii nak garab mofa neka, mungy am binda yu bleu, mungy am lu nehteh, binda yii nak sor kor jangeh danga ham lii ban fasoni garab la ak lan langh koi jeufandehkor.

Palaas bo hamantene ay dew leen fi jaye, mu ngi ni nung ko rangsalè. Dew yi nak amna lu sokola, amna lu weeh, Amna lu ñuul, amna lu bulo, amna tamit lu nètè. Nung fa tamit binda ay binda. Binda yo hamantene so ko jàngay daga hamne li ban fasung ngi dew la ak Lan leen koy jafadeko.

Nyari terella nyari terel nu ko tek si kaw table bu sokola. Teregi nak ngu gi am lu honko am lu weyh, am lu nul tamit ai nit ter mit mugifa. mugi am bideh yu ñuul ak yu honhu su ko jageh dega ham ban rele ak lan lan koi do yeh.

Football leh karl kaii la, njaari gorre njur fii takhaw, njungeh dawaleh bal bii, kenah kii mungy deff lu bleu, lu wekh, ak tam lu khonku tamit, kenen kii tamit mungy deff lu bleu, lu bleu, lu wekh, ak tamit amna lu nehteh lu neka cii sehn bohrre, ak aiiy kerr yu neka coteh behleh, ak aiiy garab.

Cii kaw yon bii nak mungy am aiiy motor, motor bu njull mung fa mungy am lu wekh, benen motor bii tamit mungy am lu bleu, lu wekh, ak njenen nitt nju neka coteh behleh dii jaii, ak tamit nitt mungy nii gigain mungy tiyeh dormam, mungy deff meeche, mungy deff tamit lu wekh ak benah gorre bu ehndu mungy deff lu honhu, lu njull ak yenen nitt njui njow tamit ak kerr ak aiiy garab.

Haley nungi ni tahaw ak eliff tamit nung fi, nungi def lu vert ak lu weeh. Haley tamit amna ku fa def lu ñuul ak lu weeh. Amna tamit ku toog mi jigèen mungi def lu honku, lu ñuul mungi teg bool ni ci kaw tèp, tèp bi ak tamit ay garab ak yenen neeg yu nekka ci kotè balè.

Li nak bagass berem dawex kai ak footbaal li kay amna goor mu taxaw nee mu sol lu wertax mogi am lu weex mogi am tamit lu nuul amna tam nyu neke si kote belex tamit di xool tamit ay garab yu neka si kete bobu tamit.

Lii nak nehgg la, nehgg bi nak gigain mofa tok, mungy tibah sowe, munkor deff cii lehket, lehket bor hamanteh neh khanha lengh kor defareh, lehket bu chocolat, sowe sowii nak.

Li nak pastèl la, pastèl bi nak nung ko tekk ci morsu bu sokola. Pastèl bi nak jigéen yi nu koy jafadeko. Nung koy rada ci senn em yi. pastèl bi nak amna bi sokola, amna tamit bu ñuul.

Xibaar la, kayiti xibaar yi mu ngi am góor ak jigéen tamit, ñung fa, góor gusi neekë ga sol lu bulo. Kayiti xibaar yi nak..,am tam bindë yu xoñxu, lu weex ak lu werta. Kayiti xibaar bi nak, bindë yi dañ lay wax ban fasoñ kayiti xibaar la ak lan leñ koy gifendeku

Palaasi la, palasi jamokaay, palasi dine la, tabax bu rey, mingi am lu sokola, ay lu nete tamin, am tamit ay nax yu neka si suuf yu verta ak tamint ay garab yu fa nekk tamit si booram, ay ker yu neka si gannawam.

Li nak ay kèlèla ak ay turna wiiss, mungi am lu nètè, lu ñuul mung fa, lu sokola, lu verta mung fa nung ko tekk fu lu honku. Li nak purr wiiss la, sobugè wiiss dara mung ngo ko use, wala sobugè dogg dara tamit mun nga ko use.

Butèèl li garap la ñing ko tèk fu ñuul, butèèl bi nak mugii am xonxu , mugii am lu netteh mugii am lu wèèx mugii am tamit lu bula ñing fa tamit bindé. Bindé yi nak so bangèè xam li ban fasungi garap la mun ngay janga bindé yi nga ham li lan lañ koy jafandiko.

Lii nak horseh kaii la, horseh kaii, horseh kaii sobleh, horseh kaii kaani, horseh kaii jabah jamboh, horseh kaii bii nak amna lu njull, amna lu honhu, njung koi jeufandehkor cii soii tohgah cii sa birr waangh.

Li nak teereh la, teereh la. Mungi am tamit bindèkaay tamit ci boram. Teereh bi nak mungi am lu netè, lu weeh tamit mung fa ak tamit lu ñuul.

Lii nak daalah la, daalah bu gudah, daalah bii daalah gigain la, daalah gigain bu gudah la, njung kor tek fu wekh, daalah bii gigain njii njur koi jeufandehkor.